Ekifaananyi kino kiraga abaana babiri. Bali abaana babiri bambadde eyunifoomu ey'essomero. Yunifoomu eno...

Ndaba bakyala basatu. Abakyala bano beetisse ebbaafu. Mu bbaafu ezo zirimu omusenyu; bazikutteko.

Ekifaananyi kiraga omuntu ng'akutte essimu. Ekifaananyi mulimu gaalubindi, mulimu n'ekitabo...

Ekifaananyi kino kirimu abasajja babiri batudde ku ntebe, omwami omu ayambadde gambuutusi.

Ekifaananyi kino kiraga olubalama lw'ennyanja abantu we bagenda okufuna obudde bwabwe obw'eddembe nga bali ku lubalama lw'ennyanja.

Ekifaananyi kiraga omulenzi ayambadde essaati emmyufu. Omukyala atudde wansi akutte akadomola aka langi eya kyenvu.

Tulengera ennyumba eriko essubi, tulengerawo emiti egya kiragala ne kitaka mu luggya awo. Tulengera ebire ebya bbululu n'emiti emiwanvu.

Ekifaananyi kino kiraga enjovu ennene. Enjovu eraga erina essanga lyalyo erimu nga lyegolodde bulungi, eddala nga lyeweseemu.

Ekifaananyi kino mulimu eryato n'omwami omu ng'akutte amasonko.

Ekifaananyi kiraga omuliro. Omuliro guli gukutte ku bisubi ebikalu. Emiti giraga omukka oguva mu muliro.

Ekifaananyi kino kirimu amayumba mangi, mulimu oluguudo olutambulirwako abantu n'emmotoka. Lulimu n'emiti nga mingi nga gisimbiddwa okwetooloola.

Ekifaananyi kino kiraga abantu abali mu mazzi n'abali ku lukalu. Amazzi gakuba ku lukalu lw'ennyanja okuli omusenyu.

Ogwo muzikiti, Abasiraamu mwe bagenda okusaalira, okutendereza Katonda waabwe.